Man eni tye godi ma ocanne i witigi mapatpat kun i nget godi man tye ma lupu oboyo wi godi meno i loka tung cel tye jami ma kipito jami me acama tye ma kipito tye i poto.

Man eni tye kic ma gugure i mito keto moo kic nyo tye wacci guyubo bong kicgi ijang yat mo mere ma guyubu iye bongi

Man eni tye ka nen odi ma tye i dye boma madit odi madongo gedo mapatpat kun gedone bene tye gurofa ot madongo ki dong jami gin wot.

Eni man kulu ma tye iceke ceke ma nongo pii tye ka mol kun yadi tye ki lum tye murumu ngette kun ti ka dongo maber ti ka dongo ki yoto maber kun piine ti ka mol i kin godi godi matino tino wa ki madongo.

Man eni tye cal ot ma tye inget yo ma dano woto iye kun gangi enoni mukene tye kicweyo ki blok ma dano pe romo nenone dano pe romo donyo iye ata ki bene odi mukene tye pe kicweyogi ki blok-ki ingeye tye iye labolo ki ot gurofa ma kiketo gine madit me pii tang madit me pii.

Eni man gudi ma tye langette tye ka onyo moo kun dano wit dano ma padi padi tye ka onyo moo mukene tye ka ngwec igudi mukene tye mutoka ki dong pikipiki ma dano tye iwiye ka ngwec kwede ki mutoka ma dano tye ka dwonone.